wan nan vidio da ake gani akan wan nan naura vidio ne na ganye shiko ganye yana tsirowa ne wani wani kuma ana shukashi shikuma wan nan ganye yana da nau'i da wasu shuke shuke masu dama ma ban ban ta wan da daka ciki akwai kaman rogo shi rogo dasashi a ke yi yana kaman tsinke to daga nan in Allah ya albarkaceshi shine in yana samun ruwa yana tasowa, yana tasowa sai ya fara ganyeiyaki irin wayan nan yana nan shi dan rogon, a cikin karkashin kasa, yana ratsa kasa yana shiga shikuma ganyen yana sama shi lokacin da Allah yayi zaa girbeshi rogo abu ne da ake ci kuma ake anfani dashi ta wasu hanyoyi ana cinshi ta hanyan dafawa wasu suna dafashi da bawonshi wasu sai sun fere sai su dafa wasu sukan yi sakwaranshi wanda suna iya kiranshi mandako wasu sukan yi kosan rogo wada zaa soya ko da manja ko da man kgada wasunsuna yin garin rogo dashi wasu suna iyayin har sitaci da ake sama kaya dashi rogo yana da faida matuka wan nan ganye yana da faida da ganyen rogo kuma shi rogon nan ana nomashi a wasu yankuna kaman mu a kasan nan akwai wa su yanki can fangaren guraren su babaidu din nan can kasar jigawa zakaga yadda suke shukashi suna shanyashi suna anfani da shi da kuma chan yankin kudan cin kasan nan wanda sukeyin garin rogo da sauran abubuwa dashi shi rogo kuma har ila yau wan nan ganye yana da naui da wasu shuke shuke wanda bamu anbata ba ba kaman rogo din ba domin wannan ganye yana da naui da wata haramcecciyar da ake anfani da ita wato taban wiwi domin ita ganyen tana da naui da irin ta itama ana shukata ne kuma tana tasowa tana futar da ganyenyaki ahankali kaman haka dukda yake ita takan yi girma tayi rassa tafi haka girma, amma tasowanta takan yi gaiyaiyaki kaman hakane

Wannan bid wannan bidi o da kuke iya gani a saman wannan na ura shine wata salo ne na fatanya fartanya da ake amfani da ita yanzu ci domin ita wannan fartanya tana amfani da na urane wanda idan ka ijjiyeta zata dinga ƙwaƙulo maka ciyawa tin daga ƙasa ze fitar da komai ze banbam cemaka maka tsakanin ciyawa da sannan kuma har ila yau wannan fartanya za taimaka gyara gyare mabanbanta daban daban katshiyin aiki idan yazamana gona tanada faɗi tanada ciyayi da yawa to akalla ba a kasaraba akwai hanyoyi da zakabi ta iyaka kai naka ka riƙe na ura na ai ki yan kwakulomaka ciyawa yana ƙan karewa yana tattarawa yana kau wannan na ura ansamotane domin asauƙaƙama manoman mu ayau domin manoman mu ayau suna amfanine da a, a baya manoman mu na dauri suna amfani da fatanya ne wanda zasu duƙa su dunga noma dafafatawa suna noma baya yariƙe da sauran to shiyasa yanzu da ci gaba yazo se akai amfani da wannan dama akace bari ƙiro wannan sabuwa fartanya wanda kawai ijjiyeta zakayi kawai za a juyata kawai tana yaye maka duk wani ciyawa dake wurin ai a kau dashi a nomeshi kaga guri yadawo kaman ka kwaunta to amfanin wannan fa tarya kenan domin manomanmu aya a abaya sunsha wiya ana fama da ciwon baya ana fama da ciwon gaƙ ƴ ɓuɓuwa da sauran su shi yasa aki dubi da wannan tsari cewa a afito da wannan sabuwar far tanya me amfanida na ura domin wanda idan aka danna zatai maka duk abubuwan buƙata sauki batare da kai ka wahala ba batare da ka koma gida kana ciwon gaɓoɓobi ko kana ciwon baya ko kana wahala da sauran amfanin wannan fatarya kenan da akayi da na ura domin ya temaka mu manoma kuma munajin daɗin wannan fartanya domin idan muka sata nandanan mukayi ƙoƙari yanda zamu kau da wuri muga wuri yai mana yanda yakamata

wannan video da ake iya gani akan wannan na'ura kuma har ila yau yana nuni ne ga yanda ake wani salo na noma na zamani duk dayake abaya anyi nau'i ika irirn na wannan noma amma shigana danaso wurin ba kaman irin wannan ba kaman yanda kuke iyagani kuna iya ganin wannan ciyo ne wanda shi ne aka dakko ruwan tun daga ainihin tushan magudanar ruwa toh amfanin ita wannan ciyo shine ana sone yazamana abinda aka shuka awannan wuri ana so abashi ruwa gwargwadon bukatu ba'aso ruwa ya kai mishi yanda ze mai yawa (????) ku da kuke iya ganin hannu rike da wani abu yana motsawa wannan hannu yana rike da allura ita wannan allura yana huhuda wannan ciyo ne domin ina bukatan ruwan ya dinga fita dan tsir tsir tsir tsir ne shine daidai da bukatun wannan shuka da akayi awurin domin idan aka buda shi dayawa ko yazamana yana zata iya wa shukan illa toh shiyasa ake amfani da allura yanda ze dinga dan diga yana kai mishi daidai da bukatunshi don akwai lokacinda imma aka fahimci yayi yanda akeso din za'a iya tsayar dashi domin kullun akan so ire ire wayannan shuka su kasance suna ciki danshi ne da ni'ima da walwala toh akan wannan ne ake nuni ga wannan vidio wani salo na noma na zamani (?????? an shuka karas ne ko kabeji ko wani abu de wanda kila ana so akai mai ruwan dede da bukatu har shiyasa ake amfani da wannan salo da hikima na zamani domin daya kaima shukan daidai da bukatunshi iya yanda salo na shuka na zamani na banruwa me nau'u uka hanyoyi daban daban kaman yanda kuna iya ganin wasu feshin ruwan ma ake ana ban ruwan ne ana sako ruwan ne da karfin shi ana mai hanyoyi domin yakai ko'ina wannan shi anyi shine daidai da bukatunshi iya gwargwadon abinda wannan amfanin gona yake bukata shine ake mishi irin nau'i irin na haka

wannan video da kuke gani akan wannan na 'ura vidoe ababe guda biyu ne na farko akwai kura da da ake ƙoƙarin wasa ta na biyu akwai shi abun washin kuma wa in nan abubuwa na vidoe sunzo muku ne azamanance mutanan da ba nau'i da suke amfani dashi kenan ba na irin washe washe ko amfani da irin wannan abubuwa kurada wata tsohowan a makami ne ko wani abun amfani wanda tsawan shekaru masu dama tun yakukkuka da akayiyyi anyi amfani dasu kura da ana amfani da ita wajan sarar ƙashi ko wajan saran icce ya danganta iccan ko anaso a fitar da wani nau'i to idan anaso a fitar da kamar masu wankin hula akwai yanayin yanda akeyi a fitar dashi ainahin abunda ake sa hular a ciki sukanyi amfani da kurada gurin sassaɓa itace domin su fitar dashi kurada ana amfani da ita nau'uka da dama domin ita wata nau'ine na wani abu za a iya ƙiranshi makami a me kaifin gaske yana ratsa kotan aihanin wurin kaifin yana fita ta gaba murintsine yana fita ta sama to a kan sara ƙashe dashi akanyi sara saran abubuwa dashi kuma wannan na'ura da kuke gani na'urane na wasa shi a da can akanyi amfani da wasu abubuwa ne ko dutse wani abu domin wasa makami ko kuma su maƙeran su maidashi a wuta su ƙara kuɗashi domin su ƙara feƙeshi amma yanxu ansamu cigaba ga wani na'ura daya zo na na'ura da yazo na ƙoƙarin washe wanda a zamanan ce wuta kawai za a haɗa dashi shi can yana nan yana juyawa za asamai abunda akeso a wasa kuma zai fitar dashi da kaifin shi da komai yanda akeso

Wannan hoton na'ura da kuke gani na bidiyo na shanu da kuma mutum ya na watsa garin hoda da kuma ainihin shuwan ruwa da suke shiga. To wannan wani salo ne na magance ƙwayoyukan cututtuka da za su iya shafan su wanda zas zai iya musu illoli masu dama a jukkunan su da cikin jikin sa da ahm naman su. Yawanci akan iya yin waƴannan ah magunguna ne ta hanyoyin da zai kashe ƙwarin kaman na foda ɗin nan Ya yiwu akwai wasu ƙwari ne ko wasu cututtuka a ƙasan wajen wanda su na cutar da shanun shi ne ake watsa wannan hoda domin zai iya karkashe su ba zai musu illa ba. Su kuma na cikin ruwan shima ya na da tasiri matuƙa wanda koda wannan abu ya kama su to nan da nan zai iya fita a jikin su. Ko kuma ya zamana ya ya zaman musu ah abinda ake kira riga kafi koda gudun gaba. To da yawanci akan yi amfani da irin waƴannan abubuwa ne domin magance cututtuka da wasu lalulori na dabbobi tunda su ba iya magana suke yi ba suce ga abunda ke damun su. Amma alamu ya na nunawa kaza ya kamu da su, kaza ya kamu da su wanda in aka yi wannan abubuwan kuma su na samun sauƙi su warke daga wannan lalurorin nasu, ko ya zaman musu riga kafi to shi ne wannan bidiyo abinda ake iya gani Wannan ka na zaune ka tashi ka

Wannan bidiyo da ake iya gani bidiyo ne na raguna da ake kiran su da suna balami, wasu kum su na ce musu uda, uda baka ci a naka sai na mai gida ya ƙare. Waƴannan raguna akwai nau'in irinsu-irinsu ƙasashe daban-daban. Kuma ana amfana da su da fatunsu domin fatunsu ya na da gashi ma ɗan matuƙan yawan da ake iya buƙatan yin wasu abubuwa. Kuma naman su ya na da auki gaɓuɓuwan su su na da girma. Su na cin dussa, su na cin ciyawa, da sauran abubuwa da sauran dabbobi suke iya ci. Kuma waɗannan raguna da ake iya gani su na da daraja wurare mabam-banta. domin koda a irin kamar mu nan sallar layya idan kaje siyan raguna za ka ga bam-banci tsakanin su da irin namu na Hausa aah Idan an kira maka wannan kaza to in kaji an ki tashi kiran nasu to za kaji kuɗin da yawa. domin mafi yawancin manyan mutane da wurare su na amfani da su na alfarma da kyaututtuka da wasu abubuwa yawanci anfi ba da su, saboda sune suke da siga da nau'i irin na girma da bunƙasa. Kuma wannan bidiyo ya na nuna cewa waɗannan raguna su na ɗan zagawa ne a harabar inda aka killace musu wajen kiwon su. Kuma alamu ya na ƙara nuna cewa waɗannan raguna su na cikin walwala da ƙoshin lafiya. Domin alamu ya nuna cewa sun ci abinci, sun sha ruwa, su na harbin iska, su na jin daɗi, su na walwala, su na morewa, game da yanayin yanda suke so. Saboda haka

Domin tabbatar da ci gaban kai Da kuma ganin cewa hakan yana da mahimmanci a rayuwa Akwai wasu mahimman abubuwa Da dole mutum Ya fahimta, kuma ya aikata Dole ne mutum ya fahimci cewa Cigaban kai, yana da matukar mahimmanci a rayuwa Idan mutum bai cigaba ba, Zai iya kasancewa a wuri guda Na tsawon lokaci Ba tare da samun wani gagarumin cigaba ba Duniya, tana chanza wa koda yaushe Kuma idan mutum bai Ba Zai bar baya da ƙure Illimi Yana ɗaya daga cikin jigon cigaban kai Mutum ya zama mai karanta littatafai Sauraron malamai Illimi Yana faɗaɗa tunani kuma yana ƙara basira Dole ne mutum Yasan inda yake son zuwa a rayuwa Idan mutum bai bi Idan mutum baida guri Ko manufa Zai yi wahala Ya cigaba Saita manufofi Na gajerun Lokaci, Dana dogon lokaci Yana taimaka wa mutum, wajen samun jagora Da kuma sanin matakin daya kamata ya ɗauka Rayuwa Tana buƙatar sabbin Illimai Ko yaushe Mutum ya kasance Da buɗaɗiyar zuciya wajen koyon sabbin fasahohi Sanao'i Da dabaru Masu amfani Akwai matsaloli da dama Da mutum zai fuskanta a rayuwa Amma wanda yake son cigaba Baya tsoron Matsala Yana fuskantar ta Kuma yana neman mafita Haka kuma idan mutum yayi kuskure Yakamata ya koya, daga gareshi Ba tare da yanke ƙauna ba Babu wani abu dake zuwa da sauƙi A rayuwa Duk wanda ke son cigaba Dole ne ya dage, kuma ya jajirce Aiki tuƙuru yana hana mutum dogara Da sa'a Yana hana mutum do.. gara ga sa'a kawai Saidai ya dogara da ƙoƙarinsa Cigaban kai Ya.. Bai Cigaban kai baya Tsayawa kan illimi da basira kawai Dole ne mutum Ya kula da lafiyarsa Ta jiki Da, ta kwakwalwa Lafiyar jiki Da kwanciyar hankali suna taimaka wa mutum Wajen samun karfin Da kuzari Cigaban kai yana buƙatar Himma Illimi Manufa Da kuma jajircewa Idan mutum ya tsaya da zuciyarsa akan cigaba Kuma yabi matakan da suka dace Babu shakka Zai samu nasara a rayuwarsa

wannan video akan wannan na'ura yana nuna muku cewa wannan gandun daji gandun daji wanda yake ɗaure da tsirrai yake ɗauke da tsirrai shukoki iri iri itatuwa ƙoramu da sauran ababe da ba'a rasa ba a gandun daji wanda inda zaka sako dabbobin ka a cikin irin wanna waje zasuyi kiwon da ba'a tunanin zasu iya samu irin wa'innan abinci domin duk wani abinci da suke bukata na ganyayyaki da ciyayi yana wannan wuri idan sun ci wuri ne da yake dauke da ƙuranmu magudanar ruwa dan shan ruwa idan zasuje su samu su sha masu dabbobin ba har kai mai kiwon kasamu daman da zaka hau icce ka kakkaɓo amfanin iccen ka amfana da shi ga ruwa nan ka sha bare kuma dabbobi su samu irin wannan wuri zasu walwala abinci da jin dadi in dai ba kaman ace miyagun namun daji sun ɓullo musu ma dama haka duk dabban daya tsinci kan shi a wannan wuri zai samu yayi walwala yai annashuwa ya ji daɗi ya sake a wannan waje. wannan gandun daji ya kai gandun daji duk abin da ake buƙata abinci da ruwa a ko wani irin wuri shi ake buƙata to a cikin wannan gandun dajin kuma ire iren wa'ennan abubuwan buƙata wanda mai rai zai iya rayuwa ko da misali dabbobin ne aka kawo su ba mai kiwon su zasu rayu a wannan waje domin zasu ga ga hanyoyin abincin su wanda zasu je su ci ga hanyoyin ruwan su inda zasu je su sha ga abubuwan su ƙwanta suyi walwala suyi tsalle-tsalle suyi annashuwa da nishadi a gandun daji ya kai gandun daji wanda har ana iya yin wani abu wajen na kiwon dabbobi domin amfani da amfanarwa duk wuri da ka kai dabbobi in babu ruwa wannan wuri halaka ne ko da zasu ci abinci a wannan waje in ba ruwa kuwa. Duk wuri da zaka kai su ya zamana akwai abinci akwai ruwa to kayi musu tanajin babban al'amari wanda zasu ji daɗi da annashuwa suyi walwala.

Wannan karo shi kuma hoto da ake iya gani a kan wannan na'ura ba na bidiyo ba ne. Hoto ne wanda idanu yana iya gano cewa ga gorarruka nan jarkuna irin na magungunan maganin feshi, ya Allah na ƙwari ne ko na ciyawa. Su waɗannan magunguna ana amfani da su ne wasu lokacin tun kafin ma su shuka abun shukawansu. Za ai ƙoƙari a je a kashe ciyawa a sa ta gyaru. Aƙwai wanda ake yi suna iya kiranshi da condemned wanda shi gaba ɗaya yakan kashe ciyawan wurin ne yaka samu sati. Akwai kuma wanda ana iya yi lokacin um ana kan hidima za a fesa shi ala ayyu halin, shi wannan condemned da suke kiranshi a kan so a fesa shi lokacin wuri yana da lema an yi ruwa domin ya fi bada fa'ida da ma'ana matuƙa idan har aka sa shi da lema a wurin. Ana nan in rana ya fito ya gasa shi za ka ga wannan waje ya zo ya kone a cikin sati biyu. Ciyawan da ke gurin gaba ɗaya ya ƙone. Har ila yau ana iya ma shukoki um wannan feshi domin akwai wasu ƙwari da wasu irin nau'i na cututtuka da suke addabar amfanin gona. Wani ƙwaron ko wani irin wani ciwo in ya kama wani amfanin gonan madaman an zo an yi ba an yi da gaske ba, an kore su an kau da su to kana ji kana gani wannan amfanin gona ba za ka amfana ba za ka more shi ba. To amma sanadiyyan feshin yana ƙoƙarin kashe wa'innan cututtuka da nau'i'ika na ƙwari da abubuwan da za su iya ma amfanin gona illa domin ko da ka shuka amfanin gonanka ya haɓaka madaman ka bar shi da ciyawa, to ciyawan nan shi ma yana iya ma wannan amfanin gona tarnaƙi da tabaibayi. Amma madaman idan kuma ka zo ka kashe ciyawa amma shi shukanshi ka bar shi yana wani ƙwaro yana ɗauke da shi ko aƙwai wani cuta ciwo da yake ɗauke da shi ko da ba ciyawa a gonan kana ji kana gani wannan amfanin gona ba za ka amfana da shi ba. Shi ya sa ake haɗa hannu karfi da karfe ai na ciyawa ai na ƙwari domin in Allah ya taimake kai na ƙwari ka kau da su ka yi na ciyawa ka kau da ciyawa duk abinda ake tunanin samu na amfanin gona za a same shi ainahin cikin walwala da jindaɗi kuma in masara ne in dawa ne in gero ne ko wane irin nau'i ne na tsiro da aka shuka ake neman a same shi za a same shi da ƙyan gani da girmanshi da walwala domin ya sami abinda yake nema a lokacin da yake cikin wani tabaibayi. Shi amfanin wannan hoto da kuke iya gani kenan gorurruka na maganin feshi ɗin nan shi ne ake ma abubuwan shuka.

um Wannan bidiyo da ke kan wannan faifayin na yanzu yana muku nuni ne da ana haƙo dankali ne lokacin da ake girbi domin akan shuka shi tsawon wani lokaci idan Allah Ya kai rai lokacin da ganyayyakin sama suka bushe aka gane alaman ya tsaga ƙasa ya shiga sosai ya yi girma ya fitar da manyan ƴaƴa to daga lokacin ake fara tunanin haƙinsa kuma haƙansa ana yi ne bisa hikima saboda in aka ce za a haƙo ko ta ko ina to shi dankalin ma za a yi gutsu-gutsu da shi shi ya sa dole sai wanda ya iya kamar tun daga ranar shuka shi Shi wannan dankali da ake magana a kan shi na Hausa ana shuka shi ne daga ganye shi irin shi a ganye yake Irin shi ba wai yana wani ƙwallo ba ne ko wani ƙwaya ko yana cikin wani ƙwanso irin shi yana ganye ne To shi ne ake dasawa bayan an yi manya-manyan kunyayyaki amma kunyayyakin shi ba ya kai kamar na doya Bayan an yi wannan sai a zo a sossoka Yana samun ruwa a hankali zai zo ya fara ratsa ƙasa yana yaɗo yana bi, har Allah ya kai ga lokacin da zai kai ma matsayin da ya yi ƙwallo, ya yi ƙwaya a ciki ganyayyakin sama sun bushe an gane lokacin cewa ta yi ga ya nan ta tsattsaga ƙasa To daga lokacin shi ne aka samu irin wannan bidiyo da kuke iya gani a yanzu Ga shi nan ana haƙo su ana kuma tara su Wannan shi ne ake kira dankalin Hausa Ana amfani da su ta hanya dabn-daban wasu suna dafawa, su ci shi da ƙuli-ƙuli ko da gyaɗa ko da mangyaɗa wasu kuma sukan soya ne ko da manja--a yi shi dindikwalo ko da mangyaɗa hasali ma, wasu sukan ɗan yi shi kamar yadda ake maganar na rogo--mandaƙo. Sukan yi shi a cuccure Shi ne wannan dankalin.

Wannan hoto da ke kan wannan na'ura yana mai muku nuni wannan wata katafariyar gona ce ga yabanya ya yi kayu Gona tana ɗauke da shukakken masara. Ga yabanya nan ya yi kore shataf Har kuna iya hangen shi wannan ma'aikaci da yake aiki a gonar duk da yake ba a sa hoton shi ba amma ga rediyon shi nan Bisa ga al'ada mu a karkara yanda muka saba, za mu tafi gona sai mu je da ƴar garnmaho ɗinmu. domin mu ijjiye mu kunna muna aiki, muna samun nishaɗi, muna samun ƙwarin gwiwa na aikin wannan gona. Aikin da za ka yi a cikin murabba'i ko a cikin sa'o'i kaɗan albarkacin rediyo kana jin daɗi kana samun annashuwa sai nan da nan sai ka ga ka yi aiki cikin ƙanƙanin lokaci. Kuma wannan masara da ake iya ganinta ga ta nan ta tafi koriya shataf; alama ya nuna ta ji taki ta sami noma ta samu maganin ƙwari hasali ma, duk abin da shuka ke buƙata ta samu. Domin alamu ma yana iya nuna kamar an ƙara yi mata huɗa ta ƙara jin daɗin zama an ƙara baza mata taki ga yi nan ta tafi iya kallo. um Masara idan Allah Ya sa ta kai ga lokacin girbi alamu yana nuna cewa wannan masara za ta yi kyan gani, za ta yi ƴaƴa manya za kuma tai abin da ake buƙata Idan an tashi gashi ne, ko dafawa to za a same shi da garɗi da daɗi. Idan kuma ya kai ga cewa busasshe ne za a yi gari, a yi tuwo ko fate ko su dambu, ko wasu nau'u'uka na abinci da ake amfana da shi sanadiyyan masaran za ko ka ji ta garɗi gwanin daɗi. Saboda haka, wannan masara abin da take mana nuni shi ne wuri ya yi kyau. Ta samu wurin zaman Ta yi yabanya mai kyau, tana jira ne a kai lokacin da za a ce ga shi Allah Ya kai mu za a yi girbe wannan masara domin du wanda ya noma wannan kyakkyawan masara yana da yaƙinin ana sa ran in Allah Ya yarda za a samu kyakkyawan yabnaya mai kyau. alamu ya nuna kuma an gani a kan wannan hoto da ake iya gani.

a wannan hoto dake kan wannan na'ura yana iya nuna muku cewa wannan gonar aya bace kuma wannan gonar ayaba gatanan tayi ƙyan gaske domin alama yana iya nuna cewa ga ayaba nan nono nono koma yayi kore gwargwadan iya yanda akesan adadin ayaba ya kai shi wannna ayaba alama yana nuna cewa daga tsinka sai ci domin ayaba yayi yayai ƙyan gaske yayi alamu irin wanda akeso na ayaba kuma shi ayaba yawanci ana shukasu ne a kurmi a idan ka tafi irin guraran kurmi ko wuraran irinsu taraba can su gwabo da sauransu zaka je katarar da inda ayaban suke fitowa da kansu ne ba wani ne ya fito ya shuka ba can ne zakaje kaga ayaba iya ganinka wanda iya hannu zakasa ka tsinki wannan ayaba sai dai ci a ayaba wani nau'ine na abinci ko kuma muce na kayan marmari wanda ake amfana dasu domin wasu buƙatu na rayuwar ɗan adam shi ayaba ana iya ganinshi a tsaye domin ya kai tsayi ko fiye da girman ya tsa amma kauri ya kanyi kauri iri iri wani kaurinshi har ya kan neme ya kai ƙaramin shantu wani kuma zaka ganshi ɗan siriri sai dai dogo amma da yake aƙwai nau'u uka na ayaban wani za a iya ce maka wannna sunanshi agada domin shi ana iya suyashi ne zaka ganshi manya manya ana iya suyawa ne wasu kuma suna iya cinshi gaya so sannan kuma kaman ayaba wanda shi ana iya cinshi ne ɗanye ba tare da ko soyawa ko dafawa ba to shine irin wannan da kuke iya gani akan wannan hoto na na'ura dsa ake iya nuna muku to wannan shine ayaba wanda ake iya cinshi a samu garɗi da daɗi da zaƙi da amfanarwa kuma da magunguna domin ya kai matsayin da wasu magunguna ma idan anaso sunyi aiki za a iya ce maka ka haɗa da ayaba kaman idan anaso a fitar da tsutsar ciki aƙwai maganin da ake iya baka sai a ce kace ayaba sannan sai kasha magananin sannan hasali idan bayan gida yana dan maka wahala akan iya ce kaci ayaba ka samu sauki shi ayaba akanso ma hasali kullin kaci ƙwara daya shine

wannan a hoto da ake da ake iya gani na yanxu a wannan na'ura shine yana iya mana nuni ne akan ga radio ko wannan radio yana nuni ne akan akan yana amfani da abubuwa ne na zamani da ake amfani dasu yanxu na masu amfani da hasken rana domin a cikin daji ba wutan lantarki kuma ba lallai bane sai ansa battery wannan radio yan da battery dinshi a ciki wanda ke iya ƙarban zafin hasken rana daga

Wannan hoto da kuke iya gani a yanzu hoto ne na hannu. Wannan hannu yana riƙe da kantoman rake, ah rake irin namu da ake amfani da shi mai zaƙin gaske kuma kaman yadda kowa ya san shi rake ana shuka shi ne yawanci a fadamu ko wuri masu sanyi shi rake akan shuka shi ne daga iri, irin shi yana can saman raken ne wanda ake kira kayin rake idan aka zabtare wannan kayin, a jikin kayin akwai wassu idanu da ɗan jijiyoyi shine ake iya ƙoƙarin fere shi sai a zo a soka shi a jikin wannan dausayi na lema na cikin wannan fadama o idan ruwa yana sauka ko ana mishi ban ruwa a hankali zai fara ɗagawa yana yai na so to ya kan kai matsayin da zai yi garɓasheshe yai tsawo har ya kai lokacin da za a girbe shi kuma shi rake yana taimakawa matuka domin shi rake shan shi yana ɗauke da sinadari na na gluskodi kuma bayan haka akan so masu lalurori irinsu ciwon hanta a makamantansu su rinƙa amfani da rake. Rake in ya kai munzalin lokacin da za a sha shi akan saro shi ne a zo a sassaƙe wassu su kan sha haka ne da ɓawon da baƙin wannan abu shima suna ganin shi ma magani ne. wasu kuma suna amfani da shi ne lokacin da suka kankare idan sun kankare shi a lokacin ne suke iya amfani dashi kuma shi jikin shi akwai ruwa saman shi soso ne za ka tauna za ka tsotse ruwa za kasha za ka ji zaki da gardi irin na rake to a ƙarƙashin wannan ake yana da faʼida yana da mahimmanci ga lafiya da kuma kosarwa domin ya kai ga ko yunwa ka ke ji idan za sha sandan rake to za ko ka ƙoshi har Ka sha ruwa ka cigaba da sauran maruri an so ko akan so ma a sha a shi raken nan a sha shi da sassafe kafin a karya. A taƙaice, rake yana da wassu darajoji da faʼidoji da wasu ababe da suke taimaka ma ɗan Adam a rayuwa.

Kaman yanda kowa yake iya gani akan wannan na'ura, wannan hoto ne na dankali, kuma dankalin nan dankalin hausa ne, kuma wannan shine ake kira da jan dankali, wanda ya fi wancan farin, wannan shine asalin dankalinmmu na hausa, kafin wancan shi wannan farin yawanci anyi gamayya ne na iri har aka fitadda shi, amma wannan mu tun farko a karkara abinda muka fara sani shine wannan jan dankali, kuma shi wannan jan dankali ko a wajen ci ne yana da banbanci da wancan fari, kuma shima wannan jan dankali ana iya shuka shi ne kamar yanda ake iya shuka farin daga iri ne a ganye, idan aka daddatsa shi gwargwadon buƙata na gajajjeru za'ai kunya kunyan bata kai kamar kunyan doya a ciki ne za'a zo da danshi na lema se a bi ana sossoka wa'innan ganyaye wato iri cikin ikon A llah a hankali ze zo ya kama ƙasa ya fara yaɗo, daga yaɗo ze cigaba da yi yana ratsa ƙasa yana ƙwallo a ƙasa yana girma yana fasa ƙasa, ana ƙara tara mai ƙasa domin kar ƙwallon ya huda ƙasa ya fito waje, idan dama ya samu ana iya ƙara yinmmai huɗa domin ya ji daɗi ya ratsa ƙasa ya ƙara girma, idan ruwa ya yanke mashi ana iya cigaba da mai ban ruwa, domi ya ƙara samun huda ƙasa ya ƙara girma ya ƙara garɗi kaman yanda ake buƙatan shi, hasali kuma shima wannan jar dankali ana iya dafa shi kamar yanda ake iya dafa fari, zaka iya dafa shi a ci da ƙulƙuli, ko a ci da gyaɗa, ko a ci da man gyaɗa, koma hasali a soya shi wani da manja, shi ake kira dondokolo wani da man gyaɗa kuma ana iya kwaɓa shi ma ayi amfani da shi kaman tuwo ko mandaƙo, dankali abinci ne wanda yana da matiƙan mahimmanci a jikin ɗan adam, ganyanshi yana ɗaya daga cikin abinda yake amfani da amfanarwa a jikin ɗan adam, domin wasu ma masanan sina ganin cewa ganyenshi har yafi ganyen ogun ƙara jini a jikin ɗan adam, kuma akwai wasu hanyoyi da ake amfani da shi domin amfanarwa na lafiya, wasu suna yin miya da shi wasu na ci gannyayyakin, haka nan kuma akan busar da shi ya zama rauga ana ba dabbobi, ana iya murtsike masu a cikin abincinsu ko dissa ko kowan wanke ko wani abu haka irin wanda sauransu a sa masu, ana kuma iya basu shi haka nan. shi dankali kenan.

wannan hoto da kuke iya gani akan wannan na'ura yana iya nuna muku cewa ga manomi a cikin tsakiyar gonarsa har yana ɗauke da hula da ake kira malfa wannan hula akan sata ne domin jindaɗin aiki domin tana ƙoƙarin tare maka rana da wasu damuwa a lokacin da kake yayin bisa aikinka alama yana nuna cewa yana kallan gona tayi kyau yabanyi yayi abinda akeso domin tsayuwanshi be nuna mana alamu na tsayuwa ne na bacin rai da rashin jindadi ba ya nuna mana tsayuwane na walwala da jindaɗi da nishaɗi a yanda yake iya kallan wannan yabanya yanda tayi kyau a tsakiyar gonarsa koma shi manomi dama baza kaga farin cikinshi ba sai lokacin da yabanya ta fara kyawu tayi koriya tayi ƙyangan toi alama yana nuna cewa wannan manomi yabanya tayi kyau kuma ana sa ran kaka tayi ƙyawu wannan malafa da yake ɗauke a kanshi wanda mukayi muku bayani akan yana iya ɗauke mai rana da damuwa shine anayinta ne da ciyawa hasali dama mu da muke karkara yawanci anayinta ne domin la'allaya zama mu makiyaya ne ko manoma idan rana mukan kai mu komo a cikin rana muna aiyuka mabanbanta ba ko wanne ne a cikin inuwa ba shiyasa wani lokaci mukan ƙoƙarin ɗaukan wannan hula na malafa musata domin tare mana irin wannan zafi da damuwa kuma alama yana nuna cewa wannan yabanya ta kusa kai ga lokacin da za a dara domin alama shi hoto ance shi yake magana maganan da wannan hoto yayi mana yayi mana magana ne akan cewa wannan manomi ya kalli wannan gona nashi yaji daɗi yayi farin cikin yayi murna domin bisa ga yanda yaga yabanya ta danyi kyawun gani shine abunda yasa aka ɗauko wannan hoto domin ku iya ganewa acewa idan yabanya tayi kyau to kai ne ke kayi kyau farin cikinka da walwalanka daga yanayin yabanya ne idan tayi myau idan anganka cikin wani yanayi na damuwa Allah ya kyauta to alamu yana nuna cewa yabanya batayi kyau amma alamun da yake nuna wannan bawan Allah da yake tsaye da malafa a kanshi to yana nuna mana alaman yana jindaɗi ne yabanyansa tayi kyau irin wanda akeso a gani a irin lokacin da kuma akeso a gani

um Wannan kuma hoto da har ila yau kuke iya ganin shi akan wannan na'ura, shine yana ɗauke da wani bawan Allah a lokacin da yake ƙoƙarin yi ma dankalinsa feshi, wannan bawan Allah yana ɗauke da hulan malfa, domin alama ya nuna yana so ya ji daɗin aikin nan matiƙa kuma da daɗe yana yi, domin wajen akwai rana ko zafin rana, ita kuma wannan hula na malfa ta malfa tana ƙoƙari ne ta tare diiirin wa'innan zafi da rana, um wannan mutum ga ya nan yana ɗauke da goran feshi a bayansa, ya kuma riƙe shi tsinke da ake riƙewa a hannu domin in an jijjiga wannan goran feshi irin magani na ruwa da yake iya fitowa daga jikin wannan tsinke wanda ake fesa ma wannan iri ake shukafa wannan ake fesa ma wannan dankali, wannan feshi da yake ma wannan dankali yana mata ne bisa ga dalilin ƙwari da yake neman ya ci mata zarafi, domin in yai sakaci ya bari ƙwarinnan sikai mata illa to yana ji yana gani ba ze samu komi game da wannan dankali ba, har shi yasa yaga ya dace bisa ga sharuɗɗa irin na noma a feshe a lafiyantadda ita domin a samu irin abinda ake so, irin wannan feshi da yake yi ya danganta ne daga irin abinda ya zo ma wannan amfanin gona ya yiwu ƙila wani ƙwaro ya kama ta, ko kuma wani cuta wanda shine ciwon kanshi ya iya shiga, domin dankali hattana iya kai matsayin da zatai sankara to da ir iren wa'annan abubuwa na gyara na feshi, kulawa, a kashe ƙwayoyin cuta, a kashe ƙwari, to yana temaka mata ta haɓaka ta ratsa ƙasa tai girman da ba'a tinani, domin dankali irin tamu ta hausa in hattaji daɗin wuri ta samu magani ta samu feshi to wannan dankali tana iya girma kaman girman kan mutin, kusan ko ince fiye da haka, saboda haka yin feshi kaman yanda kuka ga wannan bawan Allah yana ma wannan dankali a wannan gona, wani al'amari ne me matuƙar mahimmanci, idan kayi ka tsiratadda amfanin gonanka ne daga wasu miyagun abubuwa da zasu iya cutadda kai, in bakayi ba to kaima kasan cewa kabar amfanin gonanka cikin damuwa da cutukan wanda ze kai matsayinda ba zaka sami abinda kake so ba illa ya wuce asara, yin wannan feshi kaman yanda kuka ga wannan bawan Allah na yi temakon kai ne da temakon shukan, ya temaki kanshi ba ze asaran kuɗi ba, ya temaki shukan zata fitar da yabanya manya manya irin wanda ake so, a ƙarshe ze sami gwargwadon irin abinda ake so sannan kuma...

um Wannan hoto da kuke gani akan wannan na'ura yana muku nuni ne da dankalin hausa dankalin hausa farin dankalin hausa wanda ake amfani dashi wasu wurare na kasashen duniya. shi wanna dankalin ana shuka shine ko ince ita wannan dankali ana shuka tace da igiyanta ko kuma ace da zarenta ko kuma ace da ganyenta. hasabi dai dika abinda ake shukata zaka ganshi ɗan karamin jijiyane bayi da kauri akwai ganye a jikinshi baya anzo anyi mata huɗa huɗan nan kuma ana san kunya mai ɗan kauri to idan aka yi huɗan nan wurin da danshi da lema sai azo a sossoka shi wannan iri na dankalin hausa to hankali tana samin niima tana samin ruwa tana samin kula zata fara ratsa kasa tana shiga tana buɗewa tana girma tana yi kuma lokacin da tayi tana tsaga kasa tayi girma aka zo cirewa wasu suna amfani da ganyen wajen yin rauga na abincin dabbobi wasu kuma ma suna yin miya dashi domin ance yafi ganyen ugu ƙara jini da dama wasu suna yin miya da shi wannan ganye na dankalin kaman yanda nace wasu kuma suna yin rauga dashi shi kuma dankalin gaba dayanshi wasu sukan iya pere shi su soya da manja ko da man gyada wasu kuma suna iya dafa shi su ci amma akwai awani abin nuni anan wannan dankali da kuke gani tazo da sankara akwai sankara a jikinta sankara shine wani ciwo da yake iya shiga jikinta wanda da ka ɓare zaka ga gaba daya duk cikin ta ya lalace har shiyasa ake mata hikima wajen ijiye ta in tana dayawa sai a haƙa babban rami mai sanyi a sa ciyawa a ciki mai danshi har a ɓoyeta a ciki bayan haka kuma shi sankaran nan ba qaramin illa yake ya harbi guda ɗaya to ƙarke zai koma duka sauran ya harbesu shiyasa ake son ƙoƙarin kiyayeshi da ƙoƙarin adana shi cikin kyakyawan wuri yanda zai abinnan

wannan hoto da ake iya gani a bisa ga wannan na'ura ana nuna mana gona ce ta wake waken kuma na soya waken soya waken soya wani nau'i ne na wake da ake amfani dashi gurin yin wasu abubuwa da dama mafi galibin abubuwa da ake yi da waken soya ana yin shi ne anayin su kamar madara wani abu da ake ci ana ci me wara akwai wasu ma suna dafawa to hasali ita wannan wake shuka ta ake yi kamar nau;i na sauran wake amma kuma ita tasha bambam da sauran wake ɗin ta wasu ɓangaran hidimomin ta ita waken soya um takanyi yaɗo ƴaƴanta su ƙanana ne basa yin tsaho kaman wake wancan wake da aka fi sabawa dashi ita gabaɗaya ƙwansonta da tsawon ƙwanson gajajjeru ne baya wuce tsawo na rabin tsawon ɗan yatsa koma bayan wake wancan zaka ganshi har wani yakanfi tsawon hannu shi wannan wake na soya um yana buƙatan kula amma be kai wancan ba saboda galibi da yawa illoli irin da yakan shafi wancan waken be cika shafan waken soya ba waken soya da daman kamfanoni suna amfani dashi saboda gudanar da abubuwa na harkokin madara mafi galibi madara da ake amfani dasu a yau yawanci zaka ga waken soya ne waken soya yana da amfani matuƙa sosai a jiki yana da matuƙan amfani sosai a jiki ah wajan inganta lafiya da karsashi na jikinɗan adam

Wannan hoto da ke kan wannan na'ura uuum yana muku nuni ne ga ga wani manomi ya je gonar sa ya ballo nonan ayaba kamar yadda kowa ya sani ita wannan ayaba ana shukata ne gurare na sanyi asalima tafi fitowa a wasu yankuna naa in dan fitowar kanta ne wuraren da yake da nau'i na fadama danshi da sanyi da sauransu in ka je kasashe irin wurare irin su taraba can sardauna da sauran su za ka iya zuwa ka je ka tarar ayaba ne gata nan ta fito dan kanta ta isa isashshiya wanda hannu kawai za ka sa ka tsinka ka ci abinka kuma ita wannan ayaba ana shukata a wurare in da take bukata in har za ka iya yimata hidiman san uuuu sanyi da ni'ima wannan manomi yana nuna ya fito daga fadamar sa ne ko gonan sa inda ya je ya ballo wannan nono na ayaba ya Allah ya girbe ta ne zai je ya sayar koko zai kai gida ne a yi amfani da shi ko ya ba 'yan'uwa da abokan arziki kuma ita ayaba tana da kuma nau'i na ayaban wanda ba irin wannan ba ana kiranta da agada ita ana iya soya ta ne da mangyada wasu ma suna iya gasawa wasu har suna iiya cinta hakanan ma ay tana da girma girmanta kusan ya kai wani kusan karamin shantu da wani abu da ake kiran shi kokumba in ka samai shi kato ita iwannan aga takai wannan to amma wannan ayaban da ya ke kan wannan hoto ba irin wancan ayaba ba ne agada ayaba ne irin na ci na koda yaushe shi kuma yana daga cikin nau'in abinci na kayan lambu da kayan marmari wanda za ka sa shi cikin nau'in su lemu da kayan marmari kankana abarba gwanda da sauran abubuwan lambu ayaba ana iya amfani da ita ko dan wasu magunguna kamar aaaa in za ka sha maganin tsutsan ciki a kwai wadan da sukan ce sai ka ci ayaba sannan sai ka sha maganin

Wannan hoto da kuke iya gani akan wannan na'ura yana nuna maku cewa wannan manomi ne wanda yake gudanar da noma amma na rani gaya nan kuna iya ganinsa yana ampani da ijin ban ruwa shi noman rani ana yin shi ne ba da damina ba domin da damina Allah maɗaukin sarki yakan saukar da ruwan sama daga sama wanda yakan ishi duk ampanin gona, ya kai musu yadda yakeso toh amma lokacin da rani ya shigo, kaka, bazara wanda lokaci ba ruwan sama toh shine ake ampani da injina irin wa'innan a tapi wurare na magudanar ruwa inda akwai ruwa a wurin domin shi noman rani ba'a yin shi inda ya ke akwai ruwa a kusa da wurin ba ka zuwa ka ɗibo ruwa daga can wani nesan duniya ka ce zaka zo ka dinga zubawa domin ya pisheka irin wannan zaka wahala ne amma shi, in kana so ka mori noman rani ya zammana inda gonan ta ke a harabin wurin akwai wani nau'i na kogi, ko rapi, ko tapki inda daga nan zaka dinga zuƙo ruwan ka da injin ka ka na zubama ampanin gonan ka iya gwargwadon buƙattan ta kuma shi noman rani a hasali akan sami ampanin da wasu, sukan ga ma kaman ya kan ɗan pi na damina domin yanayin tsayawa da kula da mai da hankali akan wasu abubuwa kuma ko wani irin ruwa zaka sa ma ampanin gona dai da buƙattun shi ne kuma bayan ruwan sama wani lokaci zai wa ampanin gona yawa, wani lokaci ya yi masa kaɗan saboda haka wannan manomi gashi nan a tsakiyan rani ne ya ke ampana da injin ban ruwa yana ban ruwa a gonan domin ta samu danshi da ni'ima da laima yanda ya banya zata ƙara kyau wannan shi ne ake kira noman rani.

wannan hoto da kuke iya kallo akan wannan na'ura yana muku nuni ne ga inda manomi a yayin da yake yayin da yake gudanar da gyare-gyare a gonarsa wannan gona ce ta masara kuma ga yabanya ta fara alamar harƙallan kyau to a ƙaƙashin wannan yayu akwai irin ƴan ciyayi da sukan ɗan fito a gefen masaran da ke iya takura ma shukan amfanin gona shine ake kiranshi mu manoma muke kiranshi da curo shi curo yana da matuƙan amfani da shuka domin daga lokacin da wa'innan ƴan ƙananan ciyayi suka je suka zagaye wannan shuka to jijiyoyinsu hana haɗewa da jijiyoyin wannan shuka suna takura mata za su hanata girma zasu hanata rawan gaban kanta domin ko taki ne ka sa suma hasali za ka ga suna ƙara girma suna kuma suna ƙara takurar da ita curo yana da amfani matuƙa domin zata samu iska zata samu jin daɗi da walwala yanda take so in akayi mata wa'innan curo a gefenta wannan hoto yana iya ƙara nuna muku cewa wannan manomi ya nuna mai cikakken tsafta ne yana tsaftace gonansa domin yan so ya samu yabanya mai kyau kuma ga yana ƙarƙashin wannan ya dage ya maida hankali matuƙa ya bazama ya ɗauki niyyan cewa lallai lallai in Allah Ya taimakeshi ya samu amfanin gona mai nagarta mai kyawu ya hana kanshi sukuni yake wannan gona yana ƙoƙarin tsaftaceta ya gyrata inda komai zai fita da kyau kuma kaman yanda kowa ya sani haka ake son kowani manomi ya koma ya maida hankali akan gonarsa kar ka bar gonarka cikin ƙazanta da datti domin idan ka zo ka tsahi ƙoƙarin gyarata zaka wahala in kuma ka barta a haka ka zo ƙoƙarin cire amfanin gona ƙarke ba zak samu abinda kake nema ba shiyasa yake da matuƙar mahimmanci a kyautata a tsaftace gona ya zama ita kanta abinda aka shuka a gonan tana cikin walwala da iska da ni'ima da jin daɗi ta sake ta yi girma ta yi gwargwadon yanda ake so irin abinda ake so kar ka bar gonarka da ciyayi da sunkuru da datti hasali idanma kana gyara gonar ko wani abu ne ba zai samu wurin da zai ɓoye ba a cikin sunkuru da sauransu anda zai iya cutar da kai wannan yana ɗaya daga cikin fa'idoji da manufofi da amfani na ƙoƙarin gyra tsaftace gona da

wanna hoto da kuke iya gani akan wannan na'ura ana nuna muku wani bawan Allah ne da yake ɓasgar rake yana shan rake kuma wannan rake sunanta hanɗuma hasali wannan rake dacancan ba ita ake amfani ita ba ana amfani da farar rake ne daga baya wannan ta shigo ake amfani da ita kuma ita rake ana shukata ce da irinta irinta shine wanda ake iya cireshi daga can kan wanda har ka iya gani in aka ije za aga wasu ƴan tsira suna fita wasu idanu a ɗan a gefenshi suna iya fita suan iya su saboda irin wa innan tsiran ne da yake iya fita ake gane cewa irin me kyau ne shine sai a zo kuma ita ita rake ba a shukata sai a lanbu sai a fadama wurin sanyi daga nan za a zo a daddasa hasali inba lokacin damina bane za a cigaban mata da ban ruwa tana samun ruwa tana samun danshi a hankali a hankali tana tsawo tana girma a kwana a tashi sai kaga ta zama irin wannan ɗorkekiyan kantoma irin na hannun wanna bawan Allah da yake sha yanzu kuma wasu idan aka sare sukan sassaƙe ko su fere ko su sassaƙe koma bayan yanda wannan shi yake shan nashi ba kankara ba sassaƙa yana shan ainahin raken ne domin galibi ma wasu sunfiso su shata da ɓawanta domin wasu suna ganin ma magani ne shi wannan baƙin abun da ke jikinta sanan kuma har ila yau ita wannan abu rake likitoci sunyi bayani akan tana magance wasu lalururi da suke damun ɗan adam kamar ciwan hanta akanso me ciwan hanta ya dinga shan rake saboda haka rake tana da amfan kumai tana da nau'i na wani sanadari da ake kira biliskodi bayan haka idan ka shata tana ɗaya daga cikin abinda zaka iya sha kasha ruwa ka cigaba da hidimominka domin ita ta kai a matsayin da takan cika ciki kuma kaji ka koshi kuma har ka cigaba da walwala da tasa rifin al'amuran kanka ta rake kaman mu anan wuraran yawanci ana yawanyin ta wuraransu makarfi abinda yayi gaba a wasu ƙasashe sunsamu cigaba ta sanadiyyar rake kuma ita raken nan ana iyayin mazarƙwaila ma da ita domin abinda ake kira rawan doki ada can kafin a samu cigaba doki ne akan ɗaura ya dinga zagawa yana takawa ruwan yana fita to yanzu cigaba da yazo sai ya zamana ansamu nau'i na canje canje na mashina wanda sune zasu dinga yi ana fitar dashi to a cikine ake samun mazarƙwaila da ake amfana dashi

Wannan hoto da kuke gani akan wannan na'ura na ɗan kwallon wani abu yanayin namu wannan shi ne ake kira da Kankana Kankana wata nau'i ce na um kayan marmari ko kayan lambu im ma ka kira shi da abinci ƙila na ɗan faɗi ba domin yana ɗaya daga cikin abinda kayan marmari zaka ci shi kuma ka ƙoshi ka ci gaba hidima to Kankana ana shukata ce ita ma daga kwaya um daga nan zata fito zata fara yaɗo wannan yaɗo zatai ta yi amma ita kwallonta ba bayan cin ƙasa ba ne kwallonta yana sama ne tana yaɗo tana yadda kwallo yana girma a jikinta har ya kai minzalin da za a cire ana baza ta a gona me faɗi tunda tana yin kwallaye kwallaye kamar yanda gurji yake kwallo a waje haka ita ma Kankana kwallo kwallonta a waje kuma takan yi kwallo yai girman da ba a tunani domin takan yi girma har fi girman kan mutum dug girman kanshi akan samu babba me girma da ko yanka maka aka yi ba zaka iya shanye ta ba a lokaci ɗaya nau'i-nau'i ne na Kankana wasu suna yin girman ban mamaki wasu kuma zaka gansu ƙanana kuma ita tana ɗaya daga cikin abubuwa da yake magunguna mabambanta daban-daban ita Kankana kuma ita ma ana iya shuka ta a nomar rani hasali kuma ana iya sata da damina kuma kankana daga ɓawonta zuwa cikinta zuwa 'ya'yanta zuwa ruwan duka fa'ida ne amafani ne amfanarwa Kankana tana ɗaya daga cikin ababe da akai maganarsu tun zamanin annabawa da suka shuɗe ita wata aba ce wanda ya daɗe mutuƙa sosai Kankana yana ɗaya daga cikin nau na kayan lambu kayan marmari da mutane da dama suka fi sha'awa bisa ga sauran wasu kayan marmarin domin samun kaji wanda ze ce maka shi baya shan Kankana da wahala har gara ma wani ya ce ma shi baya iya cin Ayaba ko baya shan lemo amma kusan Kankana domin har akan samu wata da ake ce mata me yashi ita wannan me yashin idan ka same ta har ka iya mance ma inda kake a yayin lokacin da kake shanta saboda zaƙinta da daɗinta to ita kankana kenan.

Wannan hoto da kuka gani a kan wannan na'ura yana ɗauke ne da hoton wani bawan Allah wanda ya saɓa rake yana kan yawon ko dai ya zama yana yawon siyarwa ko kuma ya sassaƙo daga gona fadama zai je gida kuma a ɗan yi gyare-gyare a samu a sha. wanna rake da ke hannun bawan Allan nan wanda ake yake ɗauke da ita a baya ita ce ake kira kantoma a ƙar rake kuma tana da kauri tana da tsayi tan da zaƙi irin ta ne in har ka sami irin wadda kake so sai ka fara santi ka manta ma inda kake wannan bawan Allah yana ɗauke da wannan rake ne ya yiwu ƙla siyarwa ne yake yi yana yawon siyarwa idan za ka siya ya adadin kuɗin da ka bayar asara ma a ba ka. ya yiwu kuma ya saro kuma ya ɗauko daga gona ne zai je gida domin a zauna a gyara da iyali da ƴan uwa da abokan arzuƙa. ko ma dai mene ne amma dai wannan hoto yana nuna maka wanna bawan Allah dai ko dai ya zam manomi ko kuma ya je ya siyo ko kuma am ba shi to Amma ayuha ayyu halin ya nuna maka wani bawan Allah ne mai sha'awar rake in ma mun kira shi da mai sha'awar noman rake duk da ba mu ganshi a gona ba ya aiwatar. ya gabatar in ma mun kira shi da am ba shi ne, duk da yake ba mu ga lokacin da aka ba shi ba amma mun gani a hannunshi, duk ya gabatar. to a'a ya ayyuhalin wannan bawan Allah yana ɗauke da rake ne raken nan kuma kantoma ne. koma me zai yi dashi ko ina zai je da shi ga ya nan dai alama ya nuna dai cewa dai ya ɗauko rake ne raken kuma kantoma. ga ya nan yana saɓe da shi a bayanshi. kuma da kaman alamu yana nuna wannan mutumin karkara ne. Domin yanayin yanda ya saɓo rake nan ta baya, in ba mutumin karkara ba ba kowa zai iya saɓa abubuwa irin irin abubuwa a kafaɗa ta baya haka in wani ne kawai za ka ga ya riƙe a hannu ne ko kuma ya ɗaura shi a tsaye a kafaɗarshi. amma shi mutumin karkara ya san hanyoyi da nau'o'in da zai iya ɗaukar abu ba tare da ya wahala ba. da alama yana nuna man wannan dai yaki ƙila ƙarfin nuna cewa ƙila ma manomin ne da kanshi ya ɗauko abinshi daga gona ko kuma mai siyarwa ne ya riga ya saba. ya ɗauko abinshi zai sassara ya siyar.

wannan nau'i ne na ayaba wanda muke kiran ta da agada wasu suna soyawa wasu suna gasawa wasu suna iya ci haka ga wata baiwar Allah nan ta dauko nonon ayaban nan an ɗauro shi daga cikin fadama ko lambu zata fita da shi domin ta kai wajen masana'antanta da zata sarafa shi kode ta soya ne ko ta gasa ma hoto nan yana nuna mana cewa cikin gona ne a daji inda ake hidiman ta nan ta dauko tana kokarin fita da shi domin taje irin abababe da ta saba yi da shi domin gudanar da harkokin rayuwan ta ya yiyu na gida ne wanda za'a amfana da shi ya yiyu na saida wan ta ne ya yiyu kuma an bata pito ne kila aikin kenan fito daga cikin gonan zuwa waje inda masu shi zasu karba toh koma dai menene wannan hoto yana nuna mana wato uwa ce ga ta nan tana dauke da wannan agada na ɗauri na ayaba kauri wanda idan aka soya maka guda biyu aka hada maka da dan wasu ababe irin na dankali turawa ko kwai zaka dan mora rayuwa na wani lokaci harka dai kana shan ruwa ba tare da ka ci abinci shi wannn nau'i na ayaba yana daya daga cikin abinda ya yake kokarin rike ciki idan zaka dibe shi ka ci shi toh nan za dai ka dinga shan ruwa yana daya daga cikin ababe da suke kosar da mutum kuma ya rike ciki kaji ka daram cikin walwala da koshin lafiya wannan hoto abinda zamu iya gaya muku akan shi shine mai mahimmancin noma toh nan ga'inan wannan alama ya nuna a cikin daji ne ga'inan har an diba har za'a fita dashi aje a amfana in ka noma zaka ci in baka noma ba sai dai ka gani ko ka siya

Wannan hoto da kuke iya gani yana nuna muku wannan na wani manomi ne, wanda alama kaka tayi kyau, domin idan kaka tayi kyau zaka gani a fuskar mutum da karsashin shi da annashuwa. Wannan hoto da kuke iya gani, wani manomi ne wanda ya dauko nonon ayaba, ko kuma ya ciro nonon ayaba daga gonar sa, kuma alama yana nuna cewa a inda ya ciro wnn nonon ayabar, akwai nonuka ma bambam ta domin ya ciro wannan yana farin ciki yana murna nan la Allah zai samu wani yana murna, gashi ya saida mi shi ne ya dan samu Dan hasafi ya kara karfi koko la Allah zai kai gida ne a ci da iyali da yan uwa da abokan arziqi, ko ma dai wanne ne yayi a ciki da alama ya nuna da bai shuka ba da ba zai cire ba, kuma alamu har ila yau yana kara nuna cewa ya ji dadin wannan noma sannan kuma yahi dadin cire wannan ayaba da yayi, domin ga alamu nan ya nuna cewa yabanya tayi kyau, ayaban kai ma me iya kallo kana iya ganin gata nan ta kosa kosassu ne wanda kawae daga barewa sai sakawa a baki, kana lumshe idanu kuma wannan ayaba yana nuna maka cewa ta samu kyakkyawan waje kuma ta samu kyakkyawan waje, ta samu sanyi ta samu niimah domin yanayin yadda tayi tayi alaman cewa ba'a takura mata ba ba ta samu takura ba, ta bude ta samu walwala ta samu iska ta samu abincin ta yadda take so ita ma gata nan ta fitar da 'ya'ya managar ta, masu kyau masu alama kuma kaman zai yi zaki, wannan manomi yana cike da walwala da annushuwa da farin ciki da alaman cewa, lallai lallai amfanin gona yayi kyau, gashi nan ya ciro kasuwa ko gida ko kuma majalisin su inda sukan zauna su dan yi takaddamun su tsakanin su, ta yiwu zai kai musu 'yan majalisa su ma su dan tattaba, kuma ala ayyi halin ko ka lura cewa ayaba tayi kyau wannan dai mu alama dai ya nuna mana cewa ayaba tayi kyau, yayi kuma murna.

wannan poto da kuke iya gani ga wani ƙwaro nan akan ganye wannan shine muke kiranshi annoba wannan itace annoba domin irin wayyian ƙwari idan suka fuskanci amfanin gonan ka abunda zakayi ka tsira daga gurin su shine feshi sai kayi musu feshin magani domin in bahaka ba zasu cinye amfanin gonan tas ka tashi baka sami komai ba amma madaman suka sami kula da maganin feshi aka yi musu feshin farko zuwa na biyu in allah ya yadda na farko zasu mutu na biyu ya murmurar da amfanin gona ya kara miƙewa kaman yanda ake so amma idan aka barsu da irin wayyan ƙwari wannan ƙwari ba sa kai da komai sai su la'anta amfanin gonanan kaf dinshi duk wani abu da za'a amfana dashi sun riga sun kasheshi sukan bi tun daga jijiya gabaya su kashe abu sai dai kuma ya zamana sun bar fili wannan abubuwa da ake musu na maganin ƙwari wasu sauko daga sama ne heliƙwabta a jirgin sama za'a dinga sako maganin ana musu feshi wasu kuma zasuyi yawo ne da wannan gora da ake rataye a baya ana girgizawa ana girgizawa ana fesawa ana fesheshi ko wa innan da irin nau'in nasu na magani wasu kuma ma hoda ne zasu bi ana dan barba dawa wasu ko wa inne da irin abubuwa da suka ga zasu iya yi na magance wa innan ƙwari don annoba ne kuma ana iya ganin cewa idan suka fara da gona to idan ba mataki aka dauka da gaggawa ba sunan wannan gona mushe domin zasuyi cinye komai tas su karakar da shi shiya sa ake son tun farko da kyakyawan shiri da tanadi kayi feshi kayi gyara idan kayi feshi kayi gyara ƙwarin ma bazasu matsoba bare ace an sami wani akasi amma idan ka bar gona da laluri irin wannan datti da cuta da sauran abubuwa to za kaga irin wannan abubuwa to kuma in suka duro sukan yi mi gabadaya ne su cinye komai su kara gaba dama abunda suke nema kenan amma kulawanka gonarka shine zai bata dama da ƙwarin gwuiwa ka yanda kake so domin kasa maganin kayi musu feshi kayi abubwan da ba sa so ya kore su to nan ne zaka samu amfanin gona mai kyau mai nagarta

to wannan hoto da ake ia gani ana iya ganin cewa wani manomi yana ban ruwa kuma wannan alama nau'in wa ni tsiro ne mai ya yuwi la'alla ko wake soya ko kuma ya zamana dankali ko wani al amari dai da ake iya to al ayyi halin halin dai shi wannan manomi yan ban ruwa ne o abinda yake iya nunawa gahi nan katafariyar gona yana kokarin ban ruwa domin a gud tare a tsira tare daga lokacin da ka bar ba ruwa daga lokaci zaka dawo kaga gurin ya zama kanda so a karkashin wannan ne yake kokarin ya jika gonan da ruwa ya zama ko ina ya samu cikin ya samu wadacaccen ruwa da ni'ima da walwala yanda abubuwan da aka shuka zasu ratsa kasa su shiga yanda suke so a samu amfani mai kyau domin daga lokaci da kayi tunanin cewa zaka sa yau ka bari sai gobe jibi kasa to irin wannan ya na daya daga cikin abunda yake tauye amfanin amma in suna samun ruwa a lokutan da suke bukata safe da maraice to yawancin wa'yan nan amfanin gona zaka gan su cikin walwala da ni'ima zaka je ka tarar da su sunyi kyan gani sunyi kore sunyi gona idan kuma ka sa tunanin cewa kila ruwan dake ciki zai iya isar da su to wani lokaci akan samu akasi shiyasa ma ake san a samusu ruwa daidai da bukatun su tun da ba ruwan sama ke sauka ba idan ka tashi sa ruwan zaka sa ne har ya zamana lokacin da za'a kara sa wani to wannan ruwan yana nan a jikin su ba tare da zuke ya dauke ba to babban bukata dai al muhim abunda ake so shinne ya zamana kullun gurin yana jike walwala da ni'ima da danshi domin idan ba wannan walwala da ni'ima da danshi din to amfanin gonan da kake tunanin sam bazaka same shi ba to shine amfanin ban ruwan a kai a kai ba dare ba rana dan kullun gurin ya zama cikin ni'ima da yalwa da sanyi da dausayi shine wannan

Wannan hoto da kuke iya gani Yana iya nuna muku cewa wani manomi ne a yayin lokacin da yake ƙoƙarin girbe rogonsa ya shuka rogo kuma lokaci ya yi har an kai lokacin da za a zo a yi girbi to shi ne ya zo yana girbe wannan rogo kamar yadda kowa ya sani cewa rogo ita wata aba ce wanda za a iya kiranta ƙanuwan doya domin ita ba ta kai doya girma ba kuma ba ta gaza a tafi dankali tsawo ita rogo ana shuka ta ne daga tsinke ko in ce daga ciyawa irinta. to irinta ba ya wuce ɗan ɗan ƙaramin sanda ɗan siriri amma akwai ɗan ganyayyaki a jikin ta akan daddatsa ta gwargwadon buƙatar yadda ake so a dasa domin ba ta yin tsawo ta wuce tsawon kamar alƙalami. to daga nan ne idan aka zo aka samu wuri mai danshi za a zo ana soka ta ana soka ta a cikin ƙasa to yanayi danshin wuri da yanayin ni'ima da leman wuri shi ne zai karɓe ta ta ci gaba da ratsa ƙasa tana zagawa tana kaiwa tana komawa sai ta fara fitar da ɗa daga ciki rogo takan yi girma ya danganta daga yanayin ni'ima da irin ƙasa da ta samu a wajen. takan zama siriruwa daga yanayin irin ta daga ynayin ni'ima da yalwa da tasamu a wurin. to ita rogo bayan an zo kamar yadda wannan manomi ya kai wannan matsayi ga ya nan yana girbe ta to idan anso to akwai ababe da dama da akan yi idan ana so tun daga nan za a fara sarrafa ta zuwa ga ci in kuma ba aso za a fara bin wasu hanyoyi domin a fitar da ita ta koma garin rogo ita idan ana so a ci a hakan ta ana iya dafawa. in an dafa ana iya cin ta da ƙulu-ƙuli da gyaɗa da man gyaɗa da sauran wasu abubuwa hasali wasu sukan yi wani abu da ake kira ƙosan rogo domin su soya wasu kuma sukan yi wani abu da ake kira mandaƙo da ita duk ana iya amfana da ita hasali kuma wasu ma sukan amfana da ruwanta wajen fitar da sitati irin wanda ake sa ma kaya, ita rogo ke nan.

wannan hoto har ila yau da kuke iya gani akan wannan na'ura yana dauke neda hoton gona ne da wani bawan allah da ya kama ƙasurgumin maciji wato mesa wannan maciji kuna iya ganinshi a hannun wannan mutumin gayi nan sharbebe akwai abubuwa da suke iya faruwa game da maciji a gona wani yakan iya daina zuwa gonanshi sakamakon wani maciji da hana shi sukuni amma galibin macizai da kake iya ganinsu a dazuzuka a gonaki irin wannan akan so ma ya zamana ba zakayi musu domin wasu ka kan gaje su ne awajen daga lokacin da maciji awaje a gona toh yana da matukar muhimmanci ku zauna lafiya dashi domin inhar akwai wasu abubuwa da ha fahimci ma yana bukatar nau'in abinci ko wani abu ka iya mai domin ku zauna lafiya domin zai iya zama maka mai gadi kuma bazai iya cutar da kaiba amma daga lokacin da da ka fahimci cewa kaine kazo kana takura mai wurin shi ne bazai barka ba ko wani abun da sauransu daga lokacin ne in da yadda za'ayi a raba shi wurin ne sai araba shi zaman maciji a gona yakan zama alheri yakan zama sharri wannan yana nuna mana alman cewa na mijin duniya ne kodai yaza mana da ma can gardi ne ko kuma a a wannan manomi ne wanda ya na dauke da laqunquna irin namu na mutanen karkara wanda ba'a rasa mu dashi dumin bashi yuyuwa kana dazuzuka kana hidima da irin wa'innan wurare yaza mana kai baka zama cikin shiri ba to shi wannan bawan allah da kuke gani in har baizama gardi ba to namijin duniya ne wanda shima a shirye yake domin wannan maciji da ku ke gani a hannunsa ya kai maciji iya maviji domin wannan mesa ne ko ka kirashi kumurci duka yayi babban maciji ne wanda zai iya halakarwa zai iya tsoratarwa zai iya firgitarwa?

Wannan hoto da kuke gani na wani manomi ne a gonar sa kuma yana nuna alamar gona ne ta noman rani domin gayinan yana ƙoƙarin yin ban ruwa domin amfanin gona su na'imta su yalwata su samu walwala da annashuwa um wannan yana ɗauke da abin ban ruwa ne lokacin da akayi da shi farkon fari domin su samu ingantaccen ni'ima da lema yanda wurin ze haɓɓaka kuma a ƙarƙashin wannan yana nuna maka cewa ba noma ba sai ranan da noma ana yin shi ba rani ba kuma shi wannan manomi gayi nan ɗauke da malfa a kansa yana ƙara nuna maka cewa cikakken manomi ne bai da wani aiki bai da wani sana'a da ya wuce wannan domin gayinan ya baza ƙaimi yana matuƙar faɗaɗa aikin sa a cikin wannan gona in ya gama zuba wannan tushen zai je ya zuba wannan zuba wannan tushen daidai gwargwado da buƙatan amfanin gonar wannan yana ƙara nuna maka cewa um ko da bahaushe yake cewa bawan bawan damina attajirin raani, to wannan shi gabadaya ne da ranin da daminan duka tajiri ne domin da raanin zaiyi da daminan zaiyi gayinan ya maida hankali yana ƙara nuna maka cewa wannan shi ba mai wasa bane ga aiki ya ɗauki aikin nan a matsayin sana'a ne shine wanda zai tafi da rayuwar shi da ƴaƴan shi da iyalin shi makarantar su da lafiyan su da hidimomin su na yau da kullum domin wannan ba ma'aikacin gwamnati bane shi ma'aikacin gona ne na yau da kullum ba rani ba damina kuma ya nuna cewa alama lallai yanaso wannan amfanin gona yayi kyau yayi yabanya a samu abin da ake nema mai domin in ya barshi ba ruwa zai bushe kuma ya lalace ya zamana ba a amfa samu amfanin komai ba ba zai kuma amfanar wannan kenan saura.

to wannan hoto da ake iya gani ana iya ganin cewa wani manomi yana ban ruwa kuma wanna alama nau`in wani tsuro ne mai ya yiwu la`ala ko waken soya ko kuma ya zamana dankali ko wani al`amari dai da ake iya mishi burbuwa to ala aiyi halin dai shi wannan manomi yana ban ruwa ne hoto abin dayake iya nuna wa gahi nan katafariyar gona yana kokarin ban ruwa domin a gudu tare a tsira tare daga lokacin da ka barshi ba ruwa daga lokacin zaka dawo ka tar gurin ya zama kandas to a karka shin wannan ne yake kokarin ya jika gonan da ruwa ya zaman ko ina ya samu cikin yalwa eh.. ya samu lautacen ruwa da ni`ima, da walwala. Yanda abubuwan da aka shuka za su rasa kasa su shiga su yi yanda suke so a samu anfani mai kyau domin daga lokacin da ka yi tunani cewa za ka sa yau ka bari sai gobe jibi kasa ta to irin wannan yana daya daga cikin abin da yake toye anfanin gona amma in suna samin ruwa a lokacin da suke bukata safe a maraici to yawanci waddan nan anfani gona zaka gan su cikin walwala da ni`ima za ka je ka tara da su sun yi kyan gani sun yi kore sun yi girma dan kuma kasa tuna nin cewa kila ruwa dake ciki zai iya isa da su to wani lokaci akan sami akasi shi yasa ma ake son a samusu ruwa daidai da bukatunsu tunda ba ruwan sama ne yake sauka ba idan ka tashi sa ruwan zaka sa ne har ya zamana lokacin da za a kara sa wani to wanna ruwan yana nan a jikinsu ba tare da ya zuke ya dauke ba to babban bukata dai almuhimu abin da ake so shine ya zamana kullum wurin yana cikin walwala da ni`ima da danshi domin idan ba walwala da ni`ima da danshi ɗin to anfani gona dake tuna nin samu ba zaka same shi ba a shine anfanin ban ruwan akai akai ba dare ba rana in kullun gurin ya zaman ciin ni`ima da yalwa da sanyi da ɗausayi shine wannan (yadai)

wannan hoto dake kan wannan na'ura yana iya nuna maku wannan katafariyan gona tana dauke da shukarkiyar dankalin hausa da kuma masara domin manoma wanda suka chigaba suka san me suke yi zaka ga suna kokarin cin riba biyu za ay shuka a qunya kuma zaa iya shuka a rumaniya abunda yake iya nuna maka zaka amfana da abu idan kayi shuka a ruumaniya zaka amfana in kayi shuka a qunya zaka amfana ma kaman wannan yana iya nuna maka cewa da lokacin da akace an girbe masara to daga lokacin dankali zata koma ita ne yar sarki tana jin dadi domin zaa kara tara mata kasa zata kara samun walwala za ta kara samun jin dadi ta ta hud'a kasa kiga tayi ninkaya tai kwallo iya gwargwadon irin wanda ake to amfanin yawancin shuka abu biyu kenan a lokaci daya wannan ga dankali wannan ga masara masara itace abu ne na farko da ake fara girbewa daga lokacin da tayi kuma ita kamar yadda kowa ya sani masara ana shuka tane daga 'ya'yanta shuka kwara biyu ko qwaya uku shine zai fitar ma bayan ta to akan zo ayi idan ta fito da yawa akanyi ciro inda be fito sosai ba ayi dashe to da haka in ya fita tana samun noma tana samun taki sai kaga ta zo tayi baqi ta fitar da kwallo 'ya'ya masu kyau masu girma to a haka ne kuma zaa zo har rannan girbi bayan an girbe an rabata da wurin sai azo a gyara dankali kamar yanda muka fada dankali ana shuka tane daga tsinke ko ciyawa har ta zo ta samu wuri ana mata ban kasa ana tara mata kasa tana kara girma tana buda kasa har itama ta kai rannan da zaa girbe ta to haka ake amfana dasu tsakanin masara da ita dankali ay wa kar ma ace maka a shuka su lokaci daya in aka shuka su a gona daya to yawanci akan sami nasarori masu dama lokacin da ka cire masaran ka ka girbe to a wannan qunyan zaka kara huda a kara maida kasa a kara gyarata ta kara yad'o ta kara fasa kasa taji dadi ta fitar da manya manyan kwallo irin wanda ake so

wannan hoton da ake iya gani a wannan na'ura dauke ce da wata macer fulawa kuma sabuwa take fidda fure a lokacin taji dadi ta kai gaba ta kai lokacin da ya kamata ta fitar domin tana fitar da wannan fure ne alama yana nuna cewa tana kan gaba da ganiyar ni'ima da ta samu domin alama yana nuna cewa ga fure nan me kyau yana fita kuma alama yana kara nuna cewa cewa alama yana iya kara nuna cewa wannan fure yana yin kyau matuka sosai domin irin furen dama yawanci galibi yawanci zuma yana so kenan yana so kenan ya zo ya lullubeshi yaci kuma wannan fure koda na menene idan ya tashi fitar da kwallonshi ko abinda zai fitar zaka ga alama ya nuna ya fitar da abune me kyau kyawun gaske domin daga yanayin furen kasan cewa wannnan zai fitar da kwallo me kyau wannan hoto dake kan kan wannan na'ura yana iya nuna maka cewa cewa wannan wata shuka ce na fulawa gayi nan tayi kyau har tana iya fitar da fure kuma mace ce alamun ta ga fure nan ya fita bul bul yadda yake nuna wa idan kwallo ya tashi fita shima kwallon zai ftia da kyau so shi dama kafin ace abu ya fita fita sai yayi fure daga fure dinne shine har yana karban iska zai fitar da abu me kyau domin tsakanin iska da fure akwai barbabra da Allah ya kan aiko dashi iska yayi ma fure barbara domin har ya fitar da wani abu da zai haifar me kyau to wannan fure yana nuna mana cewa cewa yana bukatan iska da zai samu ya barbareshi kuma har a samu a fitar a samu kwallo me inganci me kyau fure wani abune wanda ana iya amfana dashi dashi ana iya kuma barin shi domin shine ya banya duk loakcin da kaga fure ya bayyana to alamu yana nuna cewa wani yebanya me kyau zai fita kenan kyan fure kyan yabanya wannan flower ya nuna mana cewa cewa furen yadda ya fita kuma zai fitar da yabanya me kyau

Wannan hoto da kuke gani a kan wannan na'ura yana muku nuni a kan cewa wannan ita ce dankali domin ita dankalin hausa daga lokacin da aka pitad da ita akan je ne a sami in tana da yawa sai a sami rami a haƙa a haka rami me tsawon gaske me um gwargwadon yawan akan sanya ciyawa irin ta shinkafa a cikin ramin sannan a zo a zuba ita wannan dankali a ciki to dalilin abinda yasa ake ma wannan dankali haka saboda gudun lalacewa to amma duk da haka idan um ba ayi dace ba aka samu akasi shine se a samu irin wannan dankali da wannan nau'in dankali da kuke gani gayinan tayi sanƙara dankali daga guda ɗaya in ya fara sankara zai iya harban sauran masu yawa har gara ma dankalin ya zamana in inda aka sa shi har ya fara tsiro a bisa ya fara sankara saboda sanyi da ni'iman wurin daga lokacin da dankali ya fara sankara to daga lokacin da komai ya lalace kenan domin ba a iya samun wani abin azziki duk inda ka ɓare dankali zaka ga cikin shi gaba ɗaya yayi sankara duka cututtuka ne da ciwo a ciki ba za a iya amfana da komai ba sai ka ga dankali da iya dankali ƙaton dankali amma inda zaka bi ka pere shi gaba ɗaya ka zazzaptare to be wuce ka samu ɗan mutsulu ba a jikin shi saboda sankara ya cinye shi wannan shine ake kira ciwon sankara na dankali kuma yana samun dankali ne sanadiyan rashin kula da ije shi da aka yi kuma yana illata dankali matuƙa sosai shi ba ya ganƴen dankali illa yana ma ƙwallan dankalin illa ne a cikinsa shine ake kira da ciwon sankara idan zaka ga ɗan huji a jikin dankalin inda zaka ɓara zaka ga ya shiga ciki ya bi wurare daban daban duk girman dankali ya ɓata shi kaman yanda wani lokaci zaka ga goro yayi irin wannan abubuwan in ka ɓara sai ka ga gaba ɗaya to haka shima irin nau'i na dankali yakan yi irin wannan sankara ɗin a ƙarhe sai ka ga ya lalace gaba ɗaya ba'a ampana da komai ba a cikin sa

Wannan bidiyo da ke tafe yana nuna mana wannan hoto da ke kan wannan a abinda ake gani yana nuna mana cewa hoto ne ƴayan zuma kuma kaman Bahaushe yake cewa eh eh eh zuma eh eh ruwan zuma ki tsahi a wannan gayi nan sune suka dandazo suka tafi duk inda kowa ya san zuma se ya je ya ci fure domin fure ne suke cin abincin su domin suyi kashi kashin su shi ne wannan zuma da ake sha me zaƙi to har ila yau shi zuma da ake gani ana samun sa a wurare mabanbanta daga inda lokacin da zuma ya tsahi suna yawo suna zuwa cin yaƴan furannin nan har su ƙoshi suje su samu wuri da zasu samu ko dai ya zama kogo ne na icce, ko kuma wani wuri dai da inda in suka fara kashi zai iya taruwa a wurin to nan suke zuwa kuma sai su je suyi kashin su su fitar da komai na kashin zuma amma wannan hoto da ke kan wannan abu yana iya nuna muku cewa ga shi nan ƴayan zuma ne suna naɗe da fure domin duk inda suka samu fure nan sukan zo su sauka su mamaye wurin su ci abinda zasu iya ci kafin su tashi suje su samu kuma inda zasu samu lokaci in yayi suyi kashi na wannan na zuma ɗin da muke samu ake sha a yanzu wannan su ne ƴaƴan zuma a a yadda kan furruka da suke samu suna ci eh! yawwa kuma zuma har ila yau yana iya mana wasu abubuwa wanda bama so shi ɗan'adam domin daga lokacin da zuma ya mamaye ka ya harbe ka to daga lokacin zaka fita hayyacin ka ka shiga cikin wani hali, wurin kuma idan ƙarin ya shiga ya kan yi ƙulu me girmna gaske kuma akan sha azaba, akan sha wahala in ba Allah yasa ƙarin ya fita bane an samu sauƙi shi ne har bahaushe ke cewa zuma ga zaƙi ga harbi to ita ce wannan zuma da ake magana akan ta ƴaƴan zuma abincin ta furanni kashin ta kuma a sha a ji daɗi ayi magani a ji zaƙi ita ce wannan zuma da ake magana akai.

wannan hoto da kuke gani akan wannan na'ura yana iya nuna maku wata katafariyar gona ce ita da wani hanshakin manomi gaya nan ya bude buhun taki na zamani yana so zai fara aikin yafa wannan taki kuma shuka abinda ke iya nuna mana abinda muke iya gani gwargwadon iya ganowa da idanun mu shine tamkar waken suya kamar yanda muka gaya maku waken soya wake ce kamar sauran wake amma tasha banban da sauran wake ita nau'inta ba irin na wancan waken bane itake fita dogaye kuma manya ita waken soya kwansonta baya yin girma ita yan kanana ne kuma shi kanshi waken soyan zaka ganshi yan kanana ne kuma ya sha banban da irin wancan waken kamar yanda zaka ce yanzunnan bari kazo kayi kaza da wake wancan wannan ba komai ne zakace zakayi da shi hasali waken soya wani alamari ne wanda aka samu cigaba duniya yau anayin madara dashi anayin madarar ruwa anayinna gari akwai wadanda sukeyin wara wani abu da ake ci suna iya cin shi shi kuma har ila yau ana shukashi ne daga shima wake daga ciyawa to idan aka sa koda yake shi waken soya idan aka girbe shi yana daya daga cikin abinda kwari basa ci yana daya daga cikin baiwa da allah yayi ma waken suya wanda shi kwaro baya iya cin shi haka nan za'a amfana dashi a barshi ayi abubuwan tasarrafi dashi irin wanda ake so kuma alama yana kara nuna cewa wannan manomi ya dade yana noma domin ya san noman ya san yanda akeyin ta ko daga yanayin dukawan shi da bude buhun takin da yayi kasan wannan cikakken kwararren manomi ne bama sai an gaya maka ba gaya nan yana shirye shirye yana kokarin yanda zai yaba wannan taki a wannan gona tasa domin ya gamsar da komai da komai na waken soya

wannan hoto da kuke iya gani akan wannan na'ura hotone na dankalin hausa kuma ita dankalin hausa kamar yadda kowa ya sani an santa a jace kamar yadda kuka ga wannan kala na wannan dankali itace asali mafari na dankalin hausa kafun a zo a sami gamayya da yanayin yau da kullum da ake samu na hade hade na gamayyan wasu yayan itatuwa da amfanin gona wannan dankali itace dankalin wanda muka saba da ita tun farko kuma tana gardi tana zaki tana da zaka jita kamar akwai madara madara aciki wannan dankali ana iya shukata daga daga tsinke kaman yadda muke iya gani ko ince daga ciyawa daga ciyawa ne bayan anzo anyi kunya masu girma kunyanta baya kai kunyan doya bayan anyi wannan kunya masu girma za'azo yazamana akwai damshi da ni'ima domin za'a zo ana suka ana cusa ana soka wannan tsinkaye ko kuma wannan ciyawa allah da hikiman shi ne da ikon shi a hankali zai zo ya zamana wannan ciyawa ya fara bin kasa yana kara girma har yazo ya fara yin kallo ana gyara shi ana mai ban kasa yana kara linkaya a cikin kasa yana kara girma yana kara fasa kasa to har a kai lokaci wanda zai zo wannan dakali yazo yayi azo ace ya tsaya kasa za'a girbe a cire shi shine in aka cire ake samu ire iren wadannan wadananan dankali kuma wannan dankali ana iya dafawa ana kuma iya soyawa in an dafa ana iya ci da kuli kuli ana iya cinshi da gyada kuma ana iya soyawa da man gyada hasalima za'a iya cin shi da kuma ala hayya halin wasu ma har suna iya yin wasu abubuwa da shi kamar dambun dankali da wasu abubuwa daban daban na nau'in rayuwa kuma akan yita rani da damuna ita takan so ta sami babban kunya wanda zai zama tayi ninkaya aciki ta bazu a kasa taji dadi tayi yadda ta ke so wannan itace dankalin hausa tun asali wanda muka santa muke ganin ta a wannan hoto wato jar dankali

Wannan shine muke kiranshi da malam buɗe littafi ga malam buɗe littafi nan akan fure domin galibi mafi yawancin abincin shi yawanci daga fure ne zaka dinga yawan ganin shi a gonaki da dazuzzuka da wurare na shuke-shuke yana tsalle, ya tashi, ya sauka anan ya tashi, ya sauka anan yo shi wannan halitta bayi da nauyi kuma Allah cikin ikon shi, iska baya tafiya dashi yakan tashi da fuka-fikin shi yai tafiya, ya sauka inda yakeso ya sauka yana da bakunan shi da ƙafafuwan shi, kamar yanda kusan kowa yake dashi kuma, shi wannan halitta, yana cin fure ne, kamar yadda kuka ganshi akan wannan fure ya sauka kuma shi malam buɗe littafi yafi kama da dangi irin nasu fara da sauransu sai dai za a iya cewa shi fuffuken fara ba irin na malam buɗe littafi bane amma ,ala ayyu halin shi dai malam buɗe littafi yana nan kamar yanda akaga hoton shi akan wannan fure haka halittan shi yake ƴan fuka-fikin shi kaman ɗan fallen littafin to dasu yake tashi, ya kai ya komo, ya nemi abinci ya ci kaman ma galibi irin su fure ɗin da sauransu wannan halitta shine ake kira malam buɗe littafi, gaya nan akan fure yana kiwo yana jin daɗi yana walwala, iska na hura shi kuma shi malam buɗe littafi um akwai nau'o'in su kala-kala wani zakaga ba irin wannan kalan bane wani wani irin kalan nan ne kowanne da irin shi, amma dai galibi dai a haka suke zuwa da ɗan fiffiken su ƴan ƙanana maras kauri da wannan ɗan tsinke a bakinsu da kuma abubuwan da suke iya amfana dashi nasu na halitta malam buɗe littafi a ana samun shi a wurare mabanbanta, ana iya samun shi a gida, ana iya samun shi a daji ana iya samun shi a wurare daban-daban indai malam buɗe littafi ne

wannan hoto da kuke gani akan na'ura kuma har ila yau yan nu yana ɗauke ne da hoton dankali ta hausa dankalin nan kuma yana nuna muku alamu dankali kaman sankara ya kama dankalin toh har ila yau ana nunasshemu da cewa daga lokacin da muka yi ƙoƙarin girbe dankalinmu muka cire yana da matukar hahimmanci idan ba zamu wuce da shi kasuwa bane mu sayar ko kuma za'a yi anfani dashi a gama anfani dashi to ma daman za'a ijiye to dole ayi hikima wajen ajiyeshi domin daga wajen ijiyeshi ne ake samun matsaloli daban-daban mabanbanta wanda sukan samu matsaloli wanda zai zo yakai lokacin ma da ana ji ana gani bazai ciyuba kaman yadda kuke iya gani a wannan hoto gayinan ciwon sankara ya kama wannan dankali ita ko ciwon sankara tana kama dankaline sai tayi mishi huji-huji sai tayi mai illoli a ciki illolin da zata yi mai a ciki shine zata sakar mai da cutittika irin wanda ba zai iya ciyuwaba da ka zaran ka ɓara sai dai ka rinka zaftarewa, ka rinka zaftarewa daga ƙarshen lamarinma sai ka zo ka tashi da ɗan ƙarami ne a ƙaton dankali kuma shi wannan ciwon sanakara ya fi samuwa ne daga yanayin sakaci har galiba ma shi'isa aka fi so idan an noma dankalin har ya zamana yakai matsayin da za'a iya ajiyeshine to sai a haƙa rami babban rami a sa ciyawa irin na shinkafa sai a ciki a shimfiɗa sannan a sa dankalin sannan a maida ciyawa, a rufe to ana sa ran albarkacin irin wannan yakan ƙoƙarin kare wannan dankalin daga ire-iren waƴannan nau'ika na cutittika hasali kuma ana sa maganguna da sauran wasu abubuwa da akeyi na dabarbaru na ƙoƙarin kiyaye wannan dankali daga ɗaukan wannan cuta ta sanƙara ko ma ko wanne irin cuta zai iya la'anta dankalin domin ba cutan sankara ne kawai yake la'anta dankali ba akwai lokacin da dankalin in ya kai matsayin ya je ya takure ya bushe ya abin nan ba zai anfana ba so dankali a ko yaushe akan so a sameshi cikin walwalane da girmanshi da taushinshi yadda in an fere da an sa mai wuƙa za a zaftare a fere a soya in soyawane in dafawane a dafa a sameshi da laushinshi ba kaman yadda wannan dankali yayi ba shi isa ake kira ga manoma, ga wajen ijiyewa irin kiyewa domin gujewa irin wannan cuta na sankara dankali kenan

wannan hoto da kuke dai gani akan nakura shine hoto ne na jan dankali shi ko jan dankali abunda muka sani shine asalin dankali na hausa wanda iyaye kakanni da can ake amfani dashi daga baya ne wannan fari ya shigo domin cigaban rayuwa da aka samu samu ana gabayya na 'ya 'yan itatuwa a hada wannan da wannan domin ya fitar da wani abu daban shiyasa aka samu wannan fari amma wannan jar dankali itace ainihin dankali wanda aka saba da ita aka fara amfani ga bima yau da kullun gashi har tana iya kokarin bace wa farin yake iya bayyana dan ba ko ina zaka je ka samu wannan jar dankali ba a yau kuma ita dankali ana shukata ne daga tsinke ko in ce daga ciyawa idan aka zo aka yi mata kunyayyaki kunyayyakinta yakan sha ban ban gali yawanci ba kuma ya kai kunyan doya kunyan doya shine ake yin sa manya manya masu kama da kabari amma ita na dankali ana yin su manya ne amma basa kai irin kaman na doya abinda yasa ake yin kunyan dankali manya domin ana so dankalin in ya fara da yafara jin dadi ya samu lema da ni'ima da guri mai kyau yanan ratsa kasa da manya manyan kwallo domin daga lokacin da kayi kananan kunya daga lokacin abinda dankalin ka zai iya ba amma daga lokacin da kayi manya manyan kunya dankalin nan yana ratsa wa cikin kasa yana shiga ya kara zama manya to daga lokacin in allah ya yarda lokacin zaka fi samun dankali manyan mu ne kuma su dankali suna bukatan kula irin ya zamana gurin akwai sanyi ni'ima da danshi sannan kuma bata san yawan ciyawa ya zo rurrufe idan kai mata gyara ka taratara mata kasa kana mata ban kasa in allah ya yarda zaka samu dankalin da baka tunanin iya samun sa ga dankali ana iya cinta hanyoyi daban daban za'a iya dafawa za'a iya ana dafa ta za'a iya cinta da kuli kuli ko da man gyada ko da za'a fito da wasu nau'uka na wasu kan soya ne ko a ci da kwai ko a ci da miya ko a ci da wasu abubuwa da bukata yaji na dankalin hausa yanada fa'ida matika sosai wasu ma sun ce ma ganyen ta ya fi ganyen ogun kara jini wasu na yin miya ganyen ta sannan kuma ganyen akan nade shi su zama rauga domin a science suna jin dadin shi suna amfani dashi matika ta wannan ita ce dankalin dai kamar yadda kowa ya sani yanda ake amfani da dankalin hausa

wannan hoto da yake kan wannan na'ura ya iya nuna muku wannan itace ake kira kasuwa kasuwa kuma ita kasuwa wurin ne inda ake hada hada na kasuwanci da kowa zai zo ya kawo amfanin shi ya siyar a wurin ya saye wani abu ya zo ya koma da da ita gida toh galibi akan zo kasuwanni wasu su kan zo kasuwanni ba tare da kudi ba wasu su kan zo da amfanin gonan su ne ko irin abubuwan da suka iya sarrafa da hannun su zasu zo dashi kasuwa domin idan sun siyar su kuma sai su siye irin abun da suke bukata galibi kaman mu a karkara yanayin yanda muka saba yi shine idan akace yau ranar kasuwa ce zamu dauko wani abu da muka ayi da hannun mu um komin shuka ne ko kuma mun saka ne ko kuma munyi sana'an tashe da hannun mu ne zamu kawo kasuwa idan muka zo kasuwa zamuyi kokarin siyarwa kila mun dauko akuyan mu ne ko shanun mu ko masaran mu ko dawan mu ko ƙila mun saka wando ko wani abu zamu dauko mu kawo kasuwa mu siyar daga nan kuma kilan muna bukatar kila man shafawa ko sigar ko man geda ko wani abu sai kuma mu siya da kuɗin wannan hoto yan iya nuna muku kasuwa ne gayinan ana taskiyan hada hada har ga wani bawan Allah nan ma rike da baho yana tallan wani abu ya yu ƙila ya zama kifi ne a ciki ko ruwa ne ko wani abu ne Allahu a'alam mu dai bamu sani ba amma gayinan yana dauke da babu hayin sa yana tafi yana yana a zo a siya kaza ne ko a siya kaza ne dan ba vidiyo bane mu dai muna iya ganin hoto dauke da baho a kai ga jama'a nan sun kakkasa kayayyakin su su ana hada hada ana kai wa da komo wa abun da ya maka ka siya wanda kazo siyar wa ka siyar alama dai na wannan hoto da ke kan wannan na'ura abunda zamu iya fadi ] a kanshi shine yana nuna mana kasuwa ne ana tsakiyar kasuwanci ana hada hada har ga wani bawan dauke da bawo kayan sa shima ya saida abu ne ke iya siyarwa wannan shi kasuwa kai miki dole